Abantwana besikolweni bagqoke amabhulugwe afanayo bagqoka lamayembe abo alombala oyisibhakabhaka bayagijima esikolo okubonakalayo ukuthi umbalisi wabo akatshayi.

Abantwana besikolo abafundela ukuba kwazi ukubhala amabizo abo loba esingathi abasezingeni lakuqala bagqoke amayembe alombala ofananayo oyisibhakabhaka.

Abantwana abaqala ukuya esikolweni befunda ezingeni eliphansi bagqoka amayunifomu abo alombala oyisibhakabhaka. Kufuze babelokudla eceleni ngaso soke isikhathi.

Esikolweni sabantwana abaqala ukufunda kuhanjwa kuthwele ukudla kumbe esikolweni kufuze umbalisi wabo abaphekele ilambazi ngoba bayabe befunda njalo besidla

Esikolweni sezinga eliphansi esilibiza ngokuthi primary school abafundi bayakhuthazwa ukubana bathenge ingwalo zenombolo ukuze behlale bezofunda ngasosonke isikhathi.

Ezikolweni zemfundo lezinga laphansi kujwayele ukubhalwa ngamabala amakhulu alombala oyisibhakabhaka njalo amanye elombala omnyama tshu ayabe ehambisa umlayezo ebantwaneni besikolo.

Umntwana omncinyane ofunda ezingeni eliphansi uthwele isikhwama sakhe esimnyama tshu ugqoke leyembe yakhe elobala wesibhakabhaka wagqoka lebhulugwe elilombala oyikhakhi

Ezikolweni zezinga elilphansi esikubiza sisithi yi Primary School, abantwana bayathanda ukufaka ingcekeza kakhulu njalo bayazonda nxa sekumele bayidobhe . Ikakhulu ukulahlela amaphepha indawo yonke.

Esikolweni sezinga eliphezulu esikubiza sithi yisecondary loba iTertiary, abantu abafunda khonapho bayabe befundela imsebenzi yezandla. Lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi sebengabantu abadala.

abantwana abasezingeni eliphezulu esikubiza sisithi yi secondary school ,bahlezi bayafunda ngaphambili kwabo kula ama laptop abawasebenzisa kulezi insuku ukubhala lokuthatha ulwazi lwabo oluyabe luvela phetsheya

Ezikolweni eziphezulu ezezinga le secondary loba itertiary abantwana abanengi abangamankazana labafana sebefundiswa imisebenzi yezandla ukuze nxa sebeqedile bengathwali nzima kodwa beyedinga imisebenzi lapho eyabe itholakala khona.

abasezi fundweni zezinga laphezulu esilibiza sisithi yi secondary school loba tertiary sebejayele ukufunda imisebenzi yezandla enjengoku thunga izigqoko loba ukuthunga izicathulo

Owesilisa ogqoke umbala oyisibhakabhaka, umile uyahlokohlokoza izinto zakhe .Ngoba yena esesifundweni esiphezulu esesecondary .Engaqeda ebesefundela umsebenzi wakhe wezandla etertiary.

Abantwana abasezingeni eliphezulu abafunda esecondary school bamile lapho abayenza khona imidlalo yabo. Abanye bakhona bakhotheme okutshengisela ukubana sebefuna ukuqala ezemidlalo.

Abafundi abafunda ezingeni eliphezulu elinjengesecondary school izakhiyo zabo zijayele ukuba zintaba loba ukuba ngamasteps nxa sesikubiza ngesilungi lokhu kwenziwa yikuthi abantwana abafunda lapha banengi.

Abantwana abafunda ezingeni eliphezulu bamile phandle kwesikolo sabo, isakhiwo sabo sipendwe ngombala ongakhanyisisiyo ophosa ufanane lependa emhlophe sabhalwa ngamabala abomvu gebhu.

Abantwana abalixuku bamile esikolweni lapho ababuthana khona esikubiza ngesilingu sithi yi assembly point Bagqoke iziketi zabo ezinde ezilombala oyikhakhi abafana labo bagqoka amabhulugwe alombala ayikhakhi bagqoka lamayembe amhlophe nke phezulu

Ofundayo osezingeni eliphezulu ufunda egqoke iyunifomu yesikolo kodwa umbalisi uyavunyelwa ukugqoka ibhatshi elimhlophe elibonakalisa ukubana nguye umbalisi ofundisa labo bantwana.

Esikolweni sezingeni eliphezulu babize umpholisa onguye osebenza ukuthi atshele abantwana ukubana nxa umuntu efuna ukuba lipholisa kufuze apase aphi amasapujekithi.

Esikholweni esaphetsheya esibizwa yikuthi petit seminaire virgo fidelis de butare silesango elimhlophe elibhalwe ngamabala ayisibhakabhaka

Ezikolweni ezisezingeni eliphezulu esilibiza yikuthi yi 'secondary school ' ngesilungu, kwejwayele ukuhlanzeka kuleyo ndawo. Amafasithela angikhona ayabe ayilawana ayizincezu amade asiya phezulu.

ezikolweni zabantwana abafunda abezinga eliphezulu kuhlala kuhlanzekile kuyabe kulama computer ayiwo asebawasebenzisa kulezi insuku abasathwali nzima ngokusebenzisa izinto zabo

Ezikolweni zabafundi abasezingeni eliphezulu esizibiza ngesilungu sithi ngama "University " kwejayele ukulunywa utshani obuhle obuyabe buluhlaza tshoko ,kuyabe kulomuntu oqhatshiweyo ukuthelela lobu tshani.

Emagumeni ezikolweni zabantu besikolo sezinga eliphezulu, ezinjengamayunivesithi sebejayela ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi, ngoba akulabantwana abancane abalahlela amaphepha indawana yonke.

Ezikolweni zamabhuku ezinjengama library abantwana kufuze bayethatha lawamabhuku mahala bewabale bengaqeda besebewabisela kufuze umzali abhadalele umntwana imali yokwenza lokho

Amatafula amanengi ezikolweni zezinga eliphezulu bajayele ukulungiselela ukubhala imihloliso esikhathini esinengi ngoba akufuzanga abantu laba bebonakale bekopa.

Abantwana abanengi abesikolweni sezinga eliphezulu esibiza ngesilungu sithi ngamayunivesithi bajayele ukuphiwa amabhuku loba amagwaliba okubala ngaso sonke isikhathi.

Abantwana abasezingeni eliphezulu abaqeqetsha ngezinto ezehlukeneyo bajayele ukufakelwa imibala etshiyeneyo. Eminye iyabe ilithanga, eyisibhakabhaka leluhlaza tshoko imele ifulegi.

Ezikolweni ezezinga eliphezulu ezinjengamaYunivesi kwejayelwe ukufakwa izitulo ezinhle ezilombala oyisibhakabhaka besekubizwa abantwana abafundayo ukubana bezobhala ebhodini eyabe imhlophe nke.

Abesilisa abalixuku bemile befunda ezifundweni eziphezulu. Abafundela ukwenza imisebenzi yezandla, umbalisi wabo ugqoke iyembe eyisibhakabhaka.

Ukudla okunenginengi okuthengiswa ezikolweni yikho okutholakala kuphekwe ezikolweni ezinjengamayunivesithi. Kuyabe kumnandi ngoba intengo yefizi ebhadalwa lapho iyadula.

Inengi labantu kulezinsuku sebethanda ukuthi bengaqeda isikolo sabo izinga eliphezulu esikubiza ngokuthi I form 4 lapho okujwayeleke khona beselihamba ukuyadinga lapho okuphekwa khona lenze umsebenzi wezandla ngoba amawetela yiwo wodwa aseqatsha ebhadala imali enengi.

Ezikolweni zezinga eliphezulu ezinjengama university bajayele ukubhadala imali yokufunda kuphinde kubhadalwe imali yokuhlala ngoba izikolo lezi ziyabe sezidula njoba abantu bayabe sebekhulile